Asay ubbay toophphiyaa yettaa yexxiidi de'ishin na'ay kanttiidi de'iyaagee eqqigiis I qassi kanttana aaway a oychchidi essis. ha na'aa aaway aybaa tamarissiidi de'ii? qassikka ha wonttossi biittaa dossiyaa asa kiyanawu diyoogee erettii?